Kubudikidza kwekuti vari muzvibhedhlera avadzorori kunyari kuningira kuti kubanze kunei chinodaroko chichizo nywaka ndaramo dzedu vanoti vaona chavaona vanochibhuya kubhuyira vantu vemundaraunda kuti vaoneke veindobaiwe naiti mukudzivirire zvirwere zvakadai ngeizvozvo.

Kunezvimweni zvirwere zvinorwariwe ngevathu mumamizi imwo, zvekuti akaende kuchibhedhlera, anadhokodheya vanoone, kuti chinokasire kuti zvioneke zveidzakira mukurwara umwo ringaa riri dendaro vanoite ekubaire naiti ine mushonga.

Ngenguva imweni vantu veidhibana paitwa mushando vakanaka inozoguma nguva yekuti kuno zokorokotedzwana kubudikidza nemishando yakanaka inenge yaitwa. Kunyanya muri muzvibhedhlera kana kuti muzvikora zvatinobira teitaticha.

Kudai ngekuti kune zvirwere zvimweni zvinohamba ngemhepo zveikonazve kubatiridzana ngenda kwemhepoyo vanoshandire muzvibhedhlera vanooneka veiputire mwiri yavo ngemakweshe awo anozoita kuti zvirwerezvo zvisaende pavari kunyazwi kubatira vona vemene.

Mazuva apera kwakanesa yaampho dambudziko reurwere hwebesha mupengo neivavo vairapa vakhona vaidumaidza hope dzavo, kunyazi miro nemiromo kuri kutyha kubatanidzirwa besha mupengo raiya rarura kudaro.

Vasharukwa vekudhaya vaiti kuti weikotsora, kuti une gotsorwa unobata muromo pane vantu kuti utungu hwacho usapararira nekuti usahamba nekuti unohamba nemhepo weibatira vamwe vanenge varipamhiriri newe.

Kugara kwatinoita mumamizi, tinokurudzirwa kakurutu kuti titeedzere izvozvo zvinenge zvabhuyiwa nana dhokoteya. Kakurutu kune hwana hudoko kuti mazuva ahunenge huchifanira kupetuke kuchipatara, kuzvibhedhleya kunobairwa hupetukeyo kuitire kungwarirwa muzvirwere.

Tinokarakadza tichakura taiendeswa kuchibhehlera woiswe pachikero kuningire kuti uremu hwako nemakore aunawo zviri kuhambidzana ere. Madhokotera aizopazve njira dzimweni dzekuti kana wakati sarei uone kudetsereka pakupona.

Mazuwaano ndaramo yotoopona haichiri yekuendera kuchibhedhlera ngekuti uri kurwara. Asi kubudikidza ngeamweni matenda anobuda, anonyuka, kune nguva inotoendera vantu kuzvibhedhlera koobairwe naiti dzekuti vavhike matenda angangodaro eida kuzovanyangwira vantu.

Kudai neamweni matenda eshe, matenda anechekuita nekuguka kwemakodo anotora nguva yakakura kwakurutu mundu ari muchibhedhlera ngokuti madhokodheya anenge eihloya kuti zvosisira here uchienda kumuzi kana kuti vanenge vachida kukuningira pasinde.

Vanthu vechikadzi vakawanda vanosundurika kubhuye zvinovahlupa mundaramo, veibhuira umweniwo mudzimai kana dhogodheya wechikadzi. Izvi zvinodetsera kuti vasundurike kubhuya zveshe zvinovapanda mukati mwenyama dzavo.

Petinoenda koohloyiwa muzvibhedhlera, anaDhokodheya vanoningira voona kuti ngeiri njira ingakasira. Ngeumweni mukuwo unooneka weipuwe maphirizi, ngeumweni mukuwo unooneka weibairwa kuburikidza ngekusiyana-siyana kwedambudziko reunonga wagumeyo ndiro.

Hurumende kunyazwi vezvibhedhlera vanombodaidzira michonja yekuti vaunganidze vanhu vemunharaunda veivabhuira ngekunaka kwakanakira kuti munhu aende kohloiwa mukati mwendaramo yake.

Tikaningira tinoona kuti muganga wegawega waimbopona ngezvinyuka kakurutu, wazokotsiwe mugodhi izvo zvodetsera kuti vantu vaoneke veimwe mvura yakachena isina makonye kunyazwi isizi kujenga.

Hwana hwenguwa inei, mukanyimo hwokura hwakangwizira ngendaa yekuti mafuta ooneka peshe peshe. kunyazwi nechikafu choryiwa mazuwano chachikafu kwacho tutsezve nemvura yooneka pasinde nemizi inyari yekushamba.

Mukarakadzo ine vamweni vantu vanodetsera nharaunda dzedu kubudikidza ngezvibhedhlera zvavanenge vakaisa muntaraundadzo ngewekuti muntu weshe uri muntaraunda akone kunge eibetsereka ngenguva yaanenge arwara.

Kudai ngekusiyana kunoite magariro etinoita ndau ngendau. Ukaenda kune dzimweni ndau unogumeyo woona kuti magariro aneite vantu netsika dzavo akasiyana nekwamunenge meibvawo imwimwi. Asi tinobonga ngekuti dzidziso dzetinopiwa dzinoita tikone kupona tiri pamwepo, kunyazi akasiyana kudarokwo.

Kune vakaone zvakanaka kuti vahambe veidetsera nekuone cheshe chingada kunese vana vadoko mukati mwentaraunda dzetinopona ndidzo. Ava vantu vanoite kuti ndaramo yevana vadoko, kunyazwi nendaramo dzeabereki asina zvakakwana dzireruke mukati mwekupona.

Kudai ngekureketa kunoita vari muzvibhehlera kuti anamai vanokurudzirwa kakurutu kuti vape vana vari pashi pemwedzi mishanu mukaka wavo wega. Ngekuti unozwi une zveshe zvingangodiwa ngemwana. Tutsezve vana veyidziya mwiri ,anamai vanokarirwa kuti vaende nevana kuzvibhedhlera vachizohloyiwa nanachiremba.

Kubudikidza ngekuti zvikora zvawanda, uyezve muzvibhedhlera mwane movha dzawanda, vana ngeimweni mikuwo vakutorapirwe muzvikora kana kudondedzerwa imweni mishonga vari muzvikora, kuitire kuti zviitwe zveipera nguwa imwe, pane kuti umwe naumwe azoteera kuchibhedhlera kuda korapwa kana kuda kodondedzerwe mi..

Kudai ngekuti migodhi yawanda yakatsiwa mundaraunda mwetogara. Vandu avachaemeri kuende koochere mvura kuzvinyuka kwega akadi, asi vodetserekazve ngeiyi migodhi yakaonekwa yeitsiwa mundaraunda mwedumwo.

Kune mihlongano inorongwa mundaraunda dzetoogara, yekuzama kuda kuduhumura pfungwa kana kungwadze pfungwa dzedu kuti mukupona kwedu tiziye kuti matenda kunyazwi nemaponero etinoita, tinoenda kuri zvatsinza.

Ndaraunda dzakawanda yaambo mukanyi mwedu muno dzadetsereka ngenjira yekuti kune migodhi inotsiiweyo inoshandisa zuwa kupombe mvura. Saka ngenjira iyoyo vandu vomwe mvura yakachena yaambo mukanyi .

Kufirwa ngeana kwadzakira maningi nendaa yekuti muzvibhedhlera vantu vofundiswa ngenjira dzakanaka dzekubara ndidzo. Kunyazi ana mbuya hutano vanobarisa vari mumamizi voendawo kuzvibhedhle kufundiswa ngenjira yekubetsere ndiyo anamai mumamizi kuti abare zvakanaka.

Ntaraunda dzedu dzatinoponera nekugara kakurutu dzamurukira zvakanyanya ngendaa yekuti kune vantu vakauya veidetsera vantu, kusanganisira avavo vaitsira vantu mugodhi wekuti vantu vachere mvura yakachena yekushamba ndiyo kunyazi yekumwa.

Ndaramo dzotoopona nguwa inei dzaita kakureruka, ngendaa yekuti tikakarakadza kudhayakwo kune ndau dzekuti vantu vaihambe mimango dzakakura kuri kootsvake mvura yekumwa neyekushamba yemene. Asi kuuya kwakazoite migodhi dzakatsiwa mumantaraunda mwedu kwaita kuti ndaramo iite nani.

Mvura inodetsera kakurutu mundaramo dzedu antu, zvizhinji zvetinoita mukati mundaramo zvinode mvura. Tikatoitama yemene kunyari mukuponamwo hazviponeki zvakanaka, tikaitama munyari mumwiri mwedu ngemasoro anotange kupanda, saka mvura chirochakatinakira mukati mwendaramo.

TAKAKURA TEIMWA MVURA YAIBUDA MUZVINYUKA NEMIGODHI YAITSIWA NENYARA ASI KUBUDIKIDZA NEMICHINI DZAKAZOUYA ZVINO ANHU VOTOTSUDZURA MVURA INOBUDE NAPAPOMBI EITOARIRA YAKACHENA ISINA NEMAKONYE

Zvakakosha yaamho kuti vanthu vakafunda ngezve ntlondo dzevantu nemaponero evanhu vambohamba mumabuya veifundisa vantu ngenjira dzakanaka dzekupona ndidzo. Tutsezve nekuti veisangana nematambudziko vanokone kumapedza ngenjira dziri dzakanaka dzisina hwohwohwo.

Ndika karakadza kuwanda kwaite zvibhedhlera, kwoitazve kuti vanthu vaone kwakawanda kwekuenda veidetserwa ndikwo. Kubudikidza ngematenda akasiyana-siyana etinosangana nawo mukupona.

TINE AMWENI MADHOKODHEYA ANOBVE KUBANZE KWENYIKA ANOUYA MUKATI MENTARAUNDA DZEDU. KUUYA KOTIBETSERA VORO VOGAREMO KUPEDZISIRA VAKUITA KUNGE ZVIBARIRWE ZVEMWO. NGENDAA YEKUTI VANENGE VECHIDA KUBETSERA VANTU MUKUPONA NGENJIRA YAKANAKA.

Zvinobhiirwe vanthu kakurutu muzvibhehlera kuti pakaa pane zvinokutambudza mukati mendlondo dzako, usaoneke weiende pandawu dzaunenge weite mukarakadzo nekupinimidza uri wega, asi tsvaka umweni unokone kukudetsera ngekuti avavo vakataticha ngendaa dzo idzodzo .

Tichakura mukanyi, taiti cheshe chatihlupa, taienda koogara pashi nana atete. Hino muzvibhedhlera, variyozve vanozviita izvozvo zvekuti une chinokuhlupa, munoenda mwogare pashi. Okudetsera ngenjira dzekupona ndidzo, tutsei nekukupa pfungwa kwadzo dzekupona nadzo mumatambudziko etinosangana nawo mukati mwendaramo.

Zvakakosha kuti mundaramo kuti une chinokuhlupa, wotsvake muntu wounoziya unokone kukudetserera kakurutu avo vakafunda ngezvazvo vanokona kudetsera ngenjira yakanaka yekuti unonasirisa sei panenge panode kunasiriswa pakhona.

Kubudikidzwa ngekuti anhu arikufundiswa maringe ngekuchengetedze miganga yedu yatinoponera ,tinoona kuti anhu anoshaisha miganga ngekurasha marara peshe peshe vadzakira.

Kubudikidza ngemare dzinobuda kuhurumende, zvimweni zvirwere zvinoda kudzivirirwa. Vemuzvibhedhlera vanohambira vandu muzvikora kunyazwi ngendau dzakaparadzana kuzama kuti vandu vaonere mishonga panzvimbo dziri padhuze nepavanogara.

Kudai ngekuwanda kwakaite matenda muntaraunda dzetinopona, zvibhedhlera zvedu zvine ntai dzakawanda dzinohloye zviro zvakasiyana-siyana. Hino mukagumeyo kuzvibhedhlera, vanokuendesa kunoenderana nedambudziko revanenge vaona kuti ndookwerinoningirirwa iyoyo. Wochidetsereka ngenjira yo iyoyo.

Kune vanavadoko vanoendeswe kuzvibhedhlera kubudikidza nematenda anenge atsinza, tutse kuzvibhedhlera vane mwawanongwarirwa vei hloiwa atee dambudziko nedenda raserera.

Peshe panopesana mapato kakurutu muzvibhedhlera zvikuru panoiswa kangwangwari kanoita kuti ino ngekuri ino ngekuri zvinodetsera ivava vanenge veihamba vazive kwavanenge vachienda tutse vanoisawo ndungo, nekufukidze,

Mumanharaunda mwedu munezvibhedhlera , zvinosiyana kukura, tutsezve zvinokonazve kunge zveiningira udzamu hwezvirwere, zvirwere zvinenge zcakura, zvakomba vanochiite kuti uendeswe kuchibhedhlera chikuru pounozoningirwezve iyoyo, zveidarozve kubudikidza ngekuti vanenge vane michini inokone izvozvo.

Zvibhedhlera zvedu zvakawanda zvinoiswe pandau dzekuti dzinohanirika kunevantu vanongana veide kudetserwa. Izvi zvinodetserazve kuti weshe wapandwa ngemwiri, une kwekurumba eiende koodetsereka.

Muzvibhedhlera mwedu tinoona kakurutu kuti makashambidzika, irinjira yekuti weshe unogumepo aoneke eibetsereka kutangira paanoguma kumusuwo atee abetserwa arapwa ohwirirazve kumhatso kwake.

Zvikwangwari zvakawanda zvemuzvibhedhlera zvakanyorwa ngerurimi rwamai edu rwetinozwisisa. Zvimweni zvezvakanyorwa ngechiyungu kurikuzama kudetsera muntu weshe kuti akone kuerenga nekuziya paainenge achitsvaka pachibhedhlera.

Motokari dzayita kuti ndaraunda dzedu dzinyari kuchakasara dzigumirike ngendaa yekuti vanobva muzvibhedhlera veyiuya nefundo. Vaanenjira dzakareruka dzekuguma ndidzo kwetiri. Veyitifundisa ngenjira dzavanoda kuti tipone ndidzo.

Zvibhedhlera zvedu dzaandau dzoita dzeijairika ngeantu mundaraunda mweshe ngekuti pasurepo vandu vaitya kuende koorapwa kuzvibhedhlera ngemukarakadzo yavainga nayo yekuti nguva imweni atipetuki, asi zvinezvi ngendaa yekuti vandu voone kunaka kwazvo zvibhedhlera, tinoone kuti vanhu vozwisisa kunaka kwazvo. .

Ukaguma panenge pana vana mai, vane hwana udoodori unoone kusundurika kwehope dzavo kuburikidza ngokuti vanenge veibhuye mashoko akatodzana veshe vakadaroko apapo. Kakurutu mazuva avanodaidzirwe kuzvibhedhlera kuti vadetserwe ngendaa yekurere vana .

Zviro zvakanaka yaamho kuti mundu weipona uite nguva yeunoenda koohloiwa, ngekuti zvimweni zvinohloiwa zvakona zvinohloiwa mahala, asi azvidi kunonokera kunyazi wazwa kuti pane panorwadza, ngekuti denda rinoda kutangirira richaamba .

Vamweni vantu veibarwa vanobarwa vane hurema hwavanenge vanaho zvisizvi kutodzana ngevamweni vese asi kubudikidza ngekufunda kuri kuita vandu vanozviziva kuti vantu vakadaro tinopona nawo mukati wemizi dzedu, tutse, vanokona kudetsereka zvakanyanya vakatopona, vakange vaguma kuzvibhedhlera.

Kusimira kunoite vantu kunosiyana nekuti muntu urikutatichei, nokuti munhu unoshandei, ngekudarokwo kune mihlobo yepahla inotenderwa kana kutarirwa kunge munhu eipfeka ari paanenge ari.

Njira dzakauya dzakangwara neayungu dzekufunda ndidzo dzakaite kuti, zvinyari zvirwere nezviyayo zvakahwara zvioneke zveibude pamhene ngekuti, zvinoonekwa zveihloyiwa, zveicheneneswe pabanze nemichina iyona iyoyo.

Utekwerede hwawanda muzvibhedhlera zvedu nemichini inodetsere kuningire kuti ngazi dzedu kunyazwi mwoyo dzedu dzirikupombe ngazi zvakanaka here. Ngeiyoyo njira zvinoite kuti matenda aoneke eidzakira, kunyazwi nekuziya kuti mundu ngazi yako yakaema yakadini..

Kudai ngekuti mitombo inopuwe ngekusiyana kwezera. Paripo imweni inopimirwepona, kuzvibhedhlerayo kubudikidza ngekuti une zera riri ngekuti zvinosiyaniswa ngemazera.

Ukaenda kuzvibhehlera kune ndau dzisingatotenderwi kuti muntu ahambe miro iripabanze. Vanokupa zviro zvinodumaidze muromo nemiro kuitire kuti urwere kunyazwi makonye asaoneke eihamba kana kuti eikubata mukati mwendaramo yako.

Nyika dzakawanda dzinobatana mukurwise utenda hungadaro hweiurire vantu ngenguwa dzakasiyana siyana. Nekuendezve mberi ngekupe mitombo inodaroko yeidetsera vantu mahala kuti vanhu vaonekwe veipona nekudetsereka mundaramo.

Hurumende yedu nemumakanyi matobva nemundaraunda mweshe matinenge tiri inokurudzira kakurutu kudai nezvirongwa zvavanoisa zvekuningira nematenda atekeshera pasi penyika pano kuti vantu vasariyarwa ngenjira zve dzakanaka dzekushandisa zvekuti vandu vasabatwa zve nezvirwere zvakadai ngeivozvo.

Kudai ngemunharaunda yetinoponera kune vantu vakawanda vanouya vanotidetsera vane mizera yakasiyana siyana ,kunyazwi muzvibhehlera mwetinooneka teienda teirapwa.

Imweni yenjira yekuite kuti vanthu vazwisise, ngeyekushandise zviro zvekuti vanthu vanoona vega ngemadziso. Kubudikidza ngepazvakanyorwa, ngekuti vamweni avakoni kuerenga. Asi vakaona ,ingava iri mifananidzo yevanthu inenge iripo, vanokona kuziye kuti zvinoreketeyi.

Mundaramo dzatinopona kune vantu vasingadi kuenda kuzvibhedhlera korapwa. Koitazve vanoti vaendeyo kuchibhedhlera korapwa vanotye kubaiwa naiti.

Kudai ngekuti zvirwere zvinohlupe vantu zvawanda, muzvibhedhlera vanoronzera vantu pavanorapa vanoronzera vantu pavanenge veihamba hamba veibhuya, asi imweni zvenjira yavanokone kufundisa ndiyo vantu ngeyekupa vantu zvekuerenga kuti vaone veifunda vaonekezve veizozwa.

Muzvibhedhlera imweni njira younokone kuningira ndiyo madhogodheya ngeyekuti vamweni vakona vanosimire mabhachi ekuchena veyide kuzama kudetsera vatenda. Tutse nokuti hembe dzavo dzisasangana nematenda anonge arimwo mukati mezvibhedhlera.

Michini yawanda muzvibhedhlera yotendere kuti madhokoteya aonekwe eihloya mwiri yedu kubudikidza nekutiisa pamuchini iyo veizoningira paruxunga ravanenge veitotorosana naro kuti ndepari pane zvibi pangaoneke peida kurapwa.

Kudai ngekuti madhodha anotwa kakurutu kuenda kuzvibhedhlera kwanewo zvibhedhlera zvinoningira ngeutano hwemadhodha ega, kweitahe zvibhedhlera zvinoningira madzimai ega kozoitawo zvibhedhlera zvino ningira ngemburi sheshe kuti mai nevana nanababa irinjira yekudetsera kuti vantu apore ngenjira yakanaka .

Kuhamba kunoita vantu vemuzvibhedhlera mundaraunda dzakaparadzana kunoita vaone matambudziko anosangana nevantu mukupona tutsei vachiona zve nzira dzekupona ndidzo kakurutu vana vadoko vanenge vakatamirwa ngehama dzavo.

Vana vakawanda vanogume panguva yekurwara ngendaa yekuti anamai naababa vanenge vasikaziyi mihlobo yechekudrya, tutsezve nezvezvinoshanda mumwiiri yevana. Hino yaamishando yemadhogodheya kufundise abereki eana aya ngezvekudrya zvakakosha zvinodiwe mumwiiri yevana vavo.

Kufundiswa kwetinoitwa mungaa muzvibhedhlera kana muzvikora mwetinonge tiri kunodetsere kuti ntaraunda dzedu vantu vakoshese kuramba veihloiwa kunyazwi kuende kuzvibhedhlera koodetsereka.

Tikahamba ndau dzaawanda tinoona kuti panofundira madhokoteya pakasiyana nepanofundira vamweni vandu veshe ngenda yekuti vanehutekwerere hwakawada hwavanenge vachida pandau iyi hunoita vazojaira mishando yavanenge vakuzoshanda vachidetsera vandu.

Pane njira dzakawanda dzekudetsera ndidzo ana mai, kunyazwi ana baba ngenjira dzakanaka dzekukudza ndidzo mburi, ngenjirazve dzakanaka dzekuti pave nemuganu pakati peana, haiwa kurimbanisa pakubara.

Muzvibhedhlera mwedu makawanda mune ndau dzakanaka dzekugara, dzekuti vantu vakayemere kupinda mumbatso dzokuhloya vamweni vavo vanenge vane miviri isingaiti zvakanaka, vanenge vakagara, tutsezve neavo vanenge vauya kuda kurapwa, vanogona kugara pazvituro zvinenge zvakaiswemo inoite njira yokubetserezve vasaneseka vagume pachibhedhlera.

Kubudikidza ngeurwere huno siyana hunodhibana naho vantu muzvibhedhlera mune mubhedha inotendera kuti mundu aite kakumurudzirwa kuitira muxameyo uyite kakumurikira zve kuitira munhu asazarirwa kubudikidza nedenda ranenge anaro.

Kubudikidza ngekuti zvirwere zvimweni azvioneki ngemadziso kunyazwi ndivo madhokodheya. Kwaane njira dzakawanda dzekukona ndidzona kuhloya mukati mwevanhu ngemichini, madhokodheya ochizoona paruqunga veichiona madetserero avangaita mutenda unenge auya eitsinza.

Kurongedza mitombo kunyazwi kupe kupe mutombo kunotodawo vandu vakataticha nezvazvo ngekuti imweni mitombo kuiningira nemadziso inenge yeita kunge yakatodzana kubeni yakasiyana nezvainorapa zvakona .

Pane gunhla dzakauya muntaraunda mwedu mwataigara nemuzvibhehlera. Dzeiuya dzeitifundisa ngemaponere akanaka, kusanganisira ana mai kuti njira dzakanaka dzekubara ndidzo ngedziri. Vaizoendazve mberi veipe vantu kunyazwi nerudetsero, kubudikidza nechikafu chemene chekurha, kuti ana abude akapona.

Mbatso dzakawanda dzinotengeserwa mushonga yemuzvibhedhlera dzinobekwe zvikwangwari pabanze, kuti vantu zvivaitire nyore nekuziya kuti ndoopedziri. Tutsezve vanoisazve zvidziro zvinooneka zviri mukati, kuti vantu vaone kuti munei.

Taa nenjira dzakawanda dzekuningira ndidzo utenda hungaurira antu mumadziso hungasanganisire tsanga hunohloyiwa ndanaadhokodheya tikaenda kuzvibhedhera.

Muzvibhedhlera zvakawanda munongana mune mureza wenyika yepo nemureza wepachibhedhlerapo iri njira yekuremekedzazve hurumende inenge iripo nendau yavanenge veiitire zviro zvavozvo izvozvo.

Muzvibhedhlera mune mubhedhu yakasiyana siyana inoradzikwa vatenda kuburikidza nekurwara kwavo imweni inokwatakwadzwa kumhiri kwayo kuitira vatenda vaya vane mararo kana kuti vanombobhubha kubudikidza ngezviyayo zvemwiri .

Kwetinohamba muzvibhedhlera kakurutu kune zvibhedhlera zvikuru zviya , vanenge vakaisa zvikwangwari zvinokhomba vantu kwavanenge veida kuenda. Chiripo ndechekuningira wochitarisa kwaunenge uchida kuenda wonxonda kubudikidza nechikwangwari chinenge chakukhomba njira.

Kwetinoenda kuzvibhedhlera tinoona kuti kune ndau dzakanasirwemwo kuti nguva Yako isati yaguma yekudetsereka unenge wakagara pashi izvi zvinodetsera kuitira avavo vanenge vane zviyayo zvisingadi vaeme nguva yakareba yambo .

KURUMBA KUNOITA NGAZI YEDU MUMWIRI KUNYAZI NEMAHAMBIRO EINOITA KUNODA KUTI KURAMBA KWEIHLOEWA KUONA KUTI ZVICHIRIKUHAMBA ZVAKANAKA HERE MUKATI MEMUVIRI MEDU ,MUZVIBEHLERA.

Ukavhakachire ndau dzekuti mitombo yemuzvibhedhlera inenge yeitengeswa, unoona dzinenge dzakaemeswa ngenjira yekuti adzinesi kuona. Dzendumure dzinenge dziri padzo dzega dzevasharuka eantu dzinenge dzirizve padzo dzega.

Teikura taizwa kuti vasharukwa vaishandisa nyara kuningira kuti nguva imweni baba imwimwi mwakaningirwa munokone kunge mweida kubara vana vakadini, vakomana ere kana kuti vasikana. Asi muzvibhedhlera vaanemichini inohloya, inotokukomba kuti mwananyi unenga ari mundani mwemudzimai.

Zera reitutsira nemakore eihamba ,nematenda amweni anotangakunyuka. Madhokodheya anokururudzira yaamho kuti tivhakachire kuchibhedhlera koohloyiwa zvimweni zvitenda zvinenge zvakahwara.

Tikaenda muzvibhedhlera medu tinoningira tinoona kuti kune vantu vanotaticha nekuziye zviro zvakasiyana siyana kudaroko vanozosangana pakudetsera muntu, umwe na umwe eienda kune zvakaakafundira kuti mushando uwane weyi reruka .

Mukupona kwetinoita tikaite zviyaiyo kana kuti zvingahlupa, zvakanaka kakurutu kuti tirumbe kuzvibhehlera .Tivhenekwe nekubhuya nemadhokodheya kuti tibetsereke matambudziko edu asati akura maningi kana kuti denda risati ranyanya.

Kurye maningi toronga kunyazi kunwa maningi njanguya kunokona kuti vantu vamweni vaite zvirwere zvinosanganisira nhetemwa mukati mekupona. Hino kuzvibhedhlera havazvikurudziri zviro zvakaita kunge izvona izvozvo.

Kwaane zvirwere zvakazonyuka mazuva apera ano zvinosanganisira gomarara rechibereko asi mikarakadzo ine hurumende ngeyekuti vantu varambe veyifundiswa ngenjira nekunaka kwayo yekuti muntu aende kunohloyiwa kuchipatara kunyazi asinganya rwari.

Kune njira dzakawanda dzekurapa ndidzona vantu. Dzimweni dzakhona dzinosanganisira kuti muntu eide kuchekwa kuti vahloye kuti chiinyi chavanoda kudusa, unobairwe mishonga inoita kuti uite chiwewe nekuti umbokotsira mbichana panguva iyoyo yaunenge weidetserwa.

Kubudikidza ngekuti kufunda kwadzara pasi penyika pano, vantu vakawanda vodetsereka ngenjira dzakaashirika maniningii dzinoitwa ngemadhokodheya muzvinhedhlera zvinosanganisira kunyaradza muntu muzvibhedhlera kwekaguwa apapo anenge eyihloiwa kuti chini choda kunasirwa.

Kubudikidza ngekuti muzvibhedhlera medu mane nzira dzakawanda dzekudetsera vatenda ,azvichapereri pakurapwa pega kana kupihwa mitombo asi votodetsera zveneku kubhuyira vatenda kuti ukazonzwa zvakudai zvinenge zvichironzei zvadetsera kuti ndaramo dzevandu dzioneke dzei ngwaririka

Paripo rimweni denda rinoda kuti muntu avhiiwe ngebanga kuti madhokodheya aone kudusa chibi chinenge chiri mukati menyama yemuntu. Ngeiyoyo nguvazve unombo bairwe mutombo yekuti uite chiveve, nekuti umbodzorere kuti madhokoteya aone kukudetsera.

Kudai ngekupona kwetooite mazuwa ano, vantu vangwara voziya kuti nyama dzikaamazha vanosise kurumbe kuzvibhedhlera. Kwevanozoguma veirapwa nekuzopuwa mapilizi anoita kuti denda rioneke reipera.

Kugwinya kwemundu kunosiyana ngemakore ngatiti uchiri mudoko unenge wakanyatso gwinya asi weikura weikura anozosvika zera rekuti unenge wakuda kuramba wakahloiwa asi zviriyo zvibhedhlera zvinoningira nekukurudzira ava vakura kuti varambe vakagwinya .

Kubva kupepeshera kwaite besha mupengo, vana dhokodheya vakawanda votoramba vakadumaidze miro nemuromo muzvibhedhlera irinjira yekuda kuzama kuti utungu husaoneke hweipararira mukati mwezvibhedhlera nepakati pevantu.

Kudai ngekuti matenda awanda anohlupe vantu mundaramo mazuwa ano etoopona. Muzvibhedhlera vane michini yakawanda inohloya kuti vaone kuti chinokuhlupa chiinyi, tutse nekuti vachizoona kuti vanokupe mishonga iri inokudetsera.

Kune njira dzakawanda dzekuhloya ndidzo zviyayo, kana kuti zvirwere zvingahlupa vanthu mukupona. Imweni yenjira yakhona ngeye kuti anachiremba vanoshandisa chikhararwa. Imwenizve njira vanotokonya kutore ngazi voihluza vobeke pavanobeka kuningira kuti chiinyi chinenge cheihlupa mundaramo.

Muzvibhedhlera mwetinopona nekurapirwa tiri, mwaa nemichini inokona kana kuhloye mwoyo, itsvo dzemene tutse ukadetserwa kana kuti ukarapwemwo. Vanondoramba veyiuya veyikuningira kuda kuona kuti zviri kufota here nokuti kupora.

Kudai ngekuti magariro atinoita mumamizi, vasharukwa vane nguva yekuti mwiri dzinenge dzorekeredzana, asi zvibhedhlera zvedu zvine mitombo yakanaka inoita kuti vapone uye vakonezve kupetuka pamwiri yavo yekugwinya.

Kune matenda amweni atosangana nawo mundaramo anoesa kuona nemaziso ,asi muzvibhedhlera vaane michini inokwaisa kuhloya kunyazi kuningira zviro zvakadai ngeizvovo.

Taiti tichakura taihambe mumakwasha waikona kuchizowawiwa mushana ngezvikukwa kunyazi imweni mimbiti inodarokwo yeizowawa pamwiri kusanganisira uriri.

Kune matenda amweni nezviyayo zvinoite kuti zvizwikire mumakodo koitazve amweni zvinozwikira mutsinga dzevandu zveshe izvi zvinokone kurapika kahle kana tikaenda kuzvibhedhlera .

Kune amweni matenda ekuti unozwa mwiiri weizhazha, pochizoitawo pekuti tsoka dzemene dzinotanga kubaya-baya ingatei munthu une hlabeyo. Asi zvinenge zvoochida kuchiende kuchibhedhlera woohloiwa kuti chingaa chiinyi chakonzera kuti zvidarokwo.

Kudai ngekuti tikaende kuzvibhedhlera mazuva ano tinoone kuti kune mishonga imweni yovoobaira. Kuri kuzama kurwise zvitenda zvingadaro zveide kutindondera tisikazvioni.

Kudai ngekuti michini yawanda muzvibhedhlera. Madhogodheya anotore nguva yavo kuningisa nekudhome zvavanenge vatora pamberi pemuntu kuti vaone njira yakanaka yekumudetsera ndiyona.

Kwakanaka kakurutu kuti mundaramo zviyani, tikaona mukuwo tiende kuzvibhedhlera. Toguma iyoyo tochihloiwa ngazi dzedu nekuti kusiya ngazi ikweyo zvinozodetserawo vanenge vatambudzika ngekutsvake imweni ngazi yekututsirwa mumwiri mavo .

Michini imweni iri muzvibhedhlera inoshandiswa ngemadhokodheya ,inode vantu, ndlekemezi dzinoziya ngezvadzo kuti dzioneke dzeizotikinya ngenguwa iyoyo yedzinenge dzode kushandiswe michini idzi.

Ruthlunga ngemishini dzawandisa muzvibhedhlera. Dzoitazve kuti vantu vakone kuhloiwa anyari makodo awo akone kuhloiwa, inyari ngazi, chinyazi chikararwa kuti madhogodheya akone kuzoona kuti pemene-mene pangadai peipanda ngepari.

Kudai ngekuti zvinoshandiswa ngemadhokodheya mukati mwezvibhedhlera azvitenderwi kuti chashande paneumweni chishandezve paneumweni, pakaiswe michini inosuke zvirozvo zveshe kuduse tayezezi dzinenge dziripazvigero zvinenge zvamboshandiswe kuneumweni, kuti zvisaambukira nekuti zvirwere zvisapararira.

Kuzvibhedhlera kwatinoende kunohloiwa nyama kana mwiri dzedu, kune dzimweni mhatso dziriyo dzekuti vane ngubo dzawanoningirira kuti unge vakasimira uchipinde imomo, kunyari kuzi kudumaidza miro nemuromo.

Muzvipatara madhokodheya aandoiti zimurapirwa. Akakubvunza chinokuhlupa mundaramo kana kuti pamwiri pako vanozotorazve imweni michini yavanoshandisa kuhloya ndiyo kuti pemene mene parikutsinza ngepari vasati varapa.

Ngekuti michini yawanda inokona kuhloya nekuona angari ari makodo evantu ana dhokodheya veiona paruthunga zvanyore kudetsera andu muzvibhedhlera ngekuti anenge eiziva kuti chini chiri kushupa muntu.

Pane imweni mishonga isingadi kubata ngenyara dzega. Hino muzvibhedhleramo vanozoputire nyara ngemakweshle anoita kuti mishonga isabate nyara dzavo dzemene ngekuti imweni yakona inowawa, imweni yakona inokone kutovhiringa ukakona kuisanganisa nechikafu zviya.

Zviripo zviyayo zvetinodhibana nazvo mundaramo, nokuti urwere hwetingadhibana nahwo mundaramo hwekuti hunenge hwoda vanonasa kuhloya kana kuti muchini yokuti unogadzikwepo ,wochoningira kuti dambudziko riri chiinyi? Tutse ringa pedzwazve ngei mundaramo.

Mazuwano muzvibhedhlera madhokodheya oda kakurutu kuzwewo pfungwa dzaana mai, kuitire kuti vavadetsere ngenjira dzakangwara dzekungwarirandidzo vana nekukudza vana. Tutsezve kuti vaone njira dzekut vana vaoneke vari vana vanokura vakagwinya kubudikidza ngekuti zvirwere zvinenge zvarapika.

Ngekuti pane nzira dzakawanda dzekudetserana ndidzo nekuti mashoko ahambe muzvibhedhlera vakawanda vooneka veidetsereka ngokukasira ngokuti madhokodheya anenge awanda anoziva zvinohlupa vandu mundaramo.

Kuuye kwakaite vamweni vantu munharaunda dzatinopona kwakaite kuti tidetsereke yaamho. Kunyanya nekunanamai nanababa vainasire mhuri ngenjira dzakanaka dzekukudza ndidzo vana nenjirazve dzakanaka dzekubara ndidzona. Zvakadetsera nharaunda dzedu ngekuti takaona kuti vana vaiye votamika vaiye vavashomani kubudikidza.

Kuti kune ndau inodakadza kuvhakachira kuzvibhedhlera, indau iyo inoonekwa yeidetserwa ana mai ngenguwa yevanenge vane mimba. Ngekuti unoone kuti hope dzemunthu weshe uri iyoyo dzinenge dzakavhura. Kuri kudakarira zvipo zvevana zvevanenge vahinwa nguwayo, ndiMusiki.

Anamai edu kunyazwi vakunda nanaatete ,vaaneruzivo kakurutu pandaa dzekubara nekungwarire mimba. Ngendaa yekuti vanenge veyienda kuzvibhedhlera kofundiswa ngezvazvo nenjira dzakanaka dzekungwarira ndidzo mimba ,kunyazwi hwana huchabva kubarwa.

Kudakara kunoita ana mai vasunungutswa zvakanaka vana vavo. Itori njirazve iyoyo yekukasire kupona ndiyo nendaa yekuti pawanosangana kuzvibhedhlera vanodhibana nevamweni vavo vanenge vauyawo kobetserwa kubara.

Panobarwe vana vadoko peshe, madhogodheya anoronzere anamai akhona ngemazuwa ekuzopetuka nevana veihloiwa. Kunyazwi kubairwe naiti dzinoenderana nemwedzi kunyazwi makore avanenge vaanawo.

Tikazviningira kakurutu tinoona kuti anamai ndiwo anonyanya kubatikira kurapisa vana, kuenda neana kuzvibhedhlera kunyazwi kuningira kuti mwana washamba ere, warya ere ngekuti mukuwo wakawanda anababa vanenge vachishandira mhuri idzi.

Vemuzvibhedhlera vane imweni nguwa yavanoonekwa veihamba kobaira vana muzvikora kunyazwi nepandau dziri pasinde pavanogara ana mai vane vanawo .Iri njira yekuda kuti mwana weshe aoneke eisangana nemishonga panguwa yakafanira.

Kukurudzirana kurikuitika mumamizi kwekuti vana vasaroorwa kana kuroodzwa vari vana vadoko kuri kuite kuti njirayo iyoyo vana vanobarwa vakatamika kana kuti vanotamika pakubarwa vadzakire, ngekuti mundu unozogume pakubara ooziya.

Muzvibhedhlera zvedu munezvituru zvinoiswemwo zvekuti vantu vanenge vakaemera kudetserwa vaone pekumbogara, kunyazwi avavo vapedzerwa vakaemera kuuya kutorwa ngehama dzavo vaonezve pekumbodzororera.

Kudai ngekuti anamai vanoende kobara kuzvibhedhlera, pane imweni mikuwo yekuti vana vanonesa kubuda mukati mwendani dzaanaamai kubudikidza ngekuti wakachinjika kana zvimweni zvingada kutsinza. Hino kuzvibhedhlera kune michini yavanoshandisa ndiyo kukweye mwana kubve mundani mamai kuti awanikwe eibude kubanze.

Ngokuti umweni urwere haudi kuti vantu vahloyiwe vakaema, kunyazi kuti vakagara kana kuata. Hino kwane michini inoita kuti muntu ugadzikwepo kana uradzikwepo, zveinderana nekuti zvii zvinoda kuhloyiwe pauripo apapo.

Kuzvibhedhlera ngeimweni ndau isingadiwi ufende ngendaa yekuti thaizezi dzinokona kuhamba ngeiyoyo njira kudai ngekuti naiti yashandisirwa umweni munthu ayii tenderwi kuonekwa yeishandisirwa umweni munthu .

Kudai ngekuti vanonasire michini vanohloya veiningira. Mazuva ano kwatoneimweni yovoshandisa muzvibhehleramwo isikachadi magetsi ega asiyoshandazve ngezuwa kuti zvioneke zveiramba zveidetsera kuri kuzame kuvandudze zvirozvo izvozvo kuti zvishande.

Mazuwano muzvibhedhlera mwedu, matenda anechekuita nemukati memwiri yedu anemichini yakawanda inokone kuhloya nekuona pasingaoneki ngemaziso emadhokodheya.

Kune kundhla inoningire ngezve mitombo nekunasirwa kwayo, nekuzoihluzazve kuti yoita ere kuti vanthu vaoneke veishandisirwa mweiri. Mwona muzvibhedhleramwo umwomwo.

Mazuwano kwane michini inoningiriswa ndiyo nekuhloya kuona kuti munthu waane mimba ere kana kuti aana. Asizve tutse kune zvimweni zve zvinoshandiswa zvinokone kuti munthu unokona kudziningira ega arikumuzi ohloya kuona kuti wakabate mimba ere kana kuti aazi.

Utekwerede hunoshandiswa pakunyaradzwa kunoitwe muntu eidhadhiwa ndani kude kudetsereka hunosanganisira zvigero, hunobwabwadisirwa mvura kuzama kuuraya utenda hungangodaro hwakanamira pasimbi dzona idzi.

Kune vantu vane matenda anosanganise kupererwa ngemweya kana kuti anoda kuti muntu atutsirwe mweya kuzvibhedhlera. Hino tinoona kuti zvibhedhlera zvedu mazuva ano zvane matumbu anongwarira mweya iwoyo ungadaro weida kututsirwa kune avava vanopererwa ngemweya.

Ukaenda kuzvibhedhlera vanotora chikhararwa, khararwa rako vochizoisa pamuchini kuhloye dambudziko rinodaroko reikuhlupa. Zvoita kuti ukone kurapwa zveinderana ngekuti chinokunesa chiinyi

Madhokodheya anobate mushando mukuru yaambo muzvibhedhlera mwedu, ngekuti imweni mitekwerede yevanoshandisa kuiningira ngemadziso yakatodzana. Asi vona vanenge veiziya misiyano yayo nepezvinoshandiswa.

Kubudikidza ngekuti kwaane michini inohloye mukati mwevanthu yeiona panenge pakatsveyama ,kwaanezve imweni inokone kudura yeizonasirisa pona apapo panenge pakatsveyama mukati mwenyama dzemuntu.

Ngendaa yekuti zvibhedhlera zvedu zvirikuange kuita zvirinani yaemho, tinoona kuti marapirwe oita vanhu mazuwa ano anodakadza ngekuti dambudziko rako rinoguma rohloiwa pamichini inonga iriyo reitobuda paruqunga rwavanoshandisa, vokupe mapilizi anoenderana nezvinenge zvabuda kana zvahluzwa paruqungarwo.

Kune imweni mishonga inotyisa, yamho kuti igare iri pamhene. Hino tinozoona kuti muzvibhedhleya mwoumwomwo ana Chiremba vanokurudzira yaamho kuti ioneke yeikonyerwa yobudiswa kamwe apapo pavanenge vabhuya kuti ngaibude.

Kudai ngekuti mundhu eithathwa muzvibhedhlera paanongana anyaradzwa, panoshandiswe zvigero nedzimweni simbi, zvinodetsera kuvhura kuti ana madhokodheya aone kudetsera. Ndakawana zve vanozozvibwabwadisa kuduse makonye eshe angadaro anamira panguwa yevanenge veizvishandisa.

Kudai ngekuenda kwetinoita kuzvibhedhlera kune michhini ino siyana-siyana inoshandisweyo. Inosanganisira iyoyo inohloya dziri ngqondo dzedu. Kwoitazve inohloya kuhamba kwengazi. kwoitazve inenge yeiningira ngekutindhira kunenge kweiita mwoyo dzedu, kuti zveshe izvi zviri kuhamba ngenjira kwayo ere.

Utekwerede hweshe hunoshandiswe muzvibhedhlera, hune vantu vane ruziwo rwakawandisa kakurutu vanooneka vaizohushandisa, ngekuti havashi vese anoubata-bata nekurapa ndiwo vatenda.

Ukagume kuzvibhedhlera weide kuduswa zino kune chihlayo chavanokugadzike pachiri ,ichi chinoenderana nezvekuti vahloye zvakanaka mumuromo uyezve vashandise zviipanera zvinoenderana nekuti vakumure zino.

Kuchibhedhlera mutekwerede yeshe inoshandiswe pakuvhiye vantu inosise kugara iripakaringedzeka tuste yeioneka kuti chigero chiri pari , chiri chiri pari irinjira yekuti vana dhokodheya vasazoneseka vode kushanda muntu.

Mushando wemadhokodheya muzvibhedhlera aiupipi wekuningira kwega nekupe mutombo. Ngewekuningiraze kuti muntu wakhona wevanode kupe mutombo unokona ere kuzoerenga, kunyazwi kudzipa ega mitombo inei aakumbatso. Kuti zvakadaro zvakasisira vanokupe mutombo, kuti zvisizi vanotsvaka wevanobhuira unozokudetsera kuti umwe sei.

Kune imweni mitombo inouya yakaiswe muzvitumbu zvakasiyana, asi yeishande chiro chimwecho. Imweni yakatodzana inoiswe muzvikotera; imweni yakhona yeibekwazve mumaphepha, asi zveshe izvozvo uri mutombo umwewo.

Mitombo yakawanda inopuwa kuzvibhedhlera yevasharuka veantu kunyanya iyoyo inouya irimuzvitumbu inowawa kakurutu. Inokurudzirwa kuti imwiwe ngezvipunu, kudai ngezvipimo zvevanenge vakanyora nekupa kuzvibhedhlerayo.

Kudai ngekuti vantu vozikanwa yamho ngekuti vakataticha nekuti ruzhinji rwevantu rwokona kuerenga mapirizi anopiwa vandu muzvibhedhlera inenge ine mitemo kunyazi nemamwirwe anotenderwe kunge achiitwa.

Vanonasira mishonga yemuzvibhedhlera, avasi kudzorora kuramba veitsvake njira yekurambe veitsvake imweni mishonga, yakagwinya kudarika iyoyo yakatanga yeishandiswa kudhaya, kuri kuzama kuti vantu vadetsereke nekuti ndaramo dzevantu dzirambe dziri parinani.

Patinoenda kuzvibhedhlera tinoona kuti mapilizi akawanda maningi anenge ari muzvitumbu kuri kuzama kumangwarira kuti asarashika kudai kudaingekuti zvipakiti akoninkuzotore mapilizi akawandisa kungwariram.

Pane nguva yekuti mundu anokona kudzitema nebadza kana kubaiwa nemuhlofunga eishanda pamuzi zvekuti panenge pachida kusonwa kana kusungwa hino muzvibhedhlera vanayo mutiisa unosunga zvakanaka kuti ronda risanyeketa.

Mitombo inoshandisirwa vantu kurapa muzvibhedhlera inosiyana kubudikidza ngekuti unenge weida kurapwei asi kune imweni yavanoisa munaiti yavanoda kubairisa inogadzika pandau inotonhorera ino xungamidza neimweni kuti zvinase kurapa.

Kudai ngekuti vanonasira mushonga vanoona zvakasisira kusiyanisa mishonga ino. Kune imweni inoshanda kakurutu iri yekudzora kuti ipinde muganda mwedu umwu iwone kushanda zvakanaka.

Kudayi ngekuti vanonasira mitombo vari kuwanda, nayo mitombo yakona iri kuwandawo ngekuti dzawanda dzinoshande pazvirwere zvakasiyanasiyana, kana kuti pachirwere chimwecho panokoneka kuwanikwa pane mushonga inodarika mirongomuna yeishanda chiro chimwe.

Kune mitombo yakawanda yaambo irimwo muzvibhedhlera inoshandiswe kunasirisa zvibindi zvinonga zvoorwadza kana kuti zvaane nguva zveihlupa mukati memwiri mwemuntu .

Patinoenda kuzvibhedhlera teiende kuda kohloiwa mwiri yedu. Iripo imweni mitombo inoronzwa nemadhogodheya kuti musa tenge mupato ngekuti inokona kuzotourayazve mitezo yedu. Vane ndau dzavanokarira kuti vantu vaende kotenga iyoyo.

Mumamizi umu mune vasharukwa vanorima gomboti kana kuti mimbiti yavanopa vantu inonzi guchu ngevamweni kuda kuti ana baba vatore nguva yakawanda veidhibana nemadzimai avo muimba yemukati, chero kunyari kuchibhedhlera kune anoshandiswa .

Kune imweni mitombo yatinopiwa muzvibhedhlera ,yekuti watanga kutoishandisa unofana kuti uipedze ndokuti ishande zvakanaka nekuti iti shandire zvakanaka mukati memakodo edu.

Mitombo yakawanda kakurutu inopuhwa vana vadoko varipashi pemakore marongomuna inongana yeitapira kuitira kuti vana ava vasaramba kumwa mitomboyo, kunyanya iri mitombo yegotsorwa.

Mitombo yakawanda yemuzvibhedhlera yetinopuwa kana kunyorerwa taenda korapwa, yaane mashandisirwe einoitwa, anenge akanyorwazve pazvitumbu zvakona nekuti nemabhotoro anenge ane mutumbuwo kuti unoushandise kanjani.

Mishonga mizhinji yehwana hudoko inopuwa kubudikidza ngekumwisa. Ende ngekuti vana vanonesa ngezvekuita zvekupaka zvekumanikidzra kuti kaone kumwedza.

Kudai ngekuti vanonasira mishonga vanonasira dzinoenderana nemazera. Tinoona kakurutu vana vadodori vaane mishonga yavo inoenderana nematenda avo anovatsinza mukati mendaramo izvi zvoita kuti vadetsereke ngenjira yona iyoyo.

Mundaramo kune vantu vanorambwa ngezvimweni zviro, kudai ngeavo vanoti vakarye nyama yezviro zvine makumbo marongomuna, unotange kumere mapundu, Asi mukanyi muya waibikisirwa, ukaonekwa womere mapundu kudaro kuzame kuti zvisaangira. Asi munyari muzvibhedhlera, vanayo mitombo yekudzora yekuti zveshe zvipere.

Tine imweni mishonga, inonasirwa yekubvisa ukaira kana kuti utungu. Hunodarokwo hurimwo mukati mwezviro zvetinokura teirya. Zvinosanganisire njanguya inomwiwa, zvinosanganisira chikafu chemene chinobikwa.

Ngendaa yekuti kudhayakwo kwaiye kusina mafuta ekudzora. Asi vantu vaiziya nenjira dzekuzama kuti ganda risayite shena. Mukuwo unowu vantu vakudzora mafuta anoonekwa amweni akona eyizwi haazi kunasa kuita zviro zvakanaka ngevanohloya.

Utungu hwezviyayo nekuti urwere hungadai hweitibata mumamizi umu hwadzaswa kakurutu ngemapirizi etinopuwe muzvibhedhlera ngekuti mapirizo anoita kuti zviyayo zvino zvioneke zvechiderera nekuti kunyarara.

Kudai ngekuti teiende kuzvibhedhlera, tinokurudzirwe kakurutu kuti tioneke teishandise mutombo yetinenge tanyorerwa kuzvibhedhlera yo. Tisandotenge mitombo yeshe yeshe yetinoona mumapato, ngekuti imweni yakhona atizii kuti ngeyemene ere kana kuti inenge yaangararwa ndiyo ngevanotengesa.

Mitombo irimuzvibhedhlera yemazuwa ano, kunyanya kakurutu iyo inoite zvekubairwa, imweni yakhona yakaite uswa; imweni yakaite butu-butu; asi ngekuti vanozokumanidza nemvura voobaire panayiti zvinoite kuti mushando wavo uite nyore.

Kuchibhedhlera vanokuridzira kuti ukagumeyo, ukahloyiwa, pakabatwa chineingana cheirwadza peuri, maphirizi eshe awapuwa unofana kuti umapedze, ndokuti ashande zvakanaka mumwiri medu umu mukutirapa.

Mishonga yedu yemuzvibhedhlera inosiyana-siyana nezveinoda. Imweni yakhona inode kugare panodziya, imweni ndiyo isikadiwo panodziya inoda kugara iri mwakakonyerwa. Tutsezve mweitondorera kuti irambe yeishande zvakanaka.

Zvakaonekwa kakurutu kuti mitombo kuti ingwaririke, nokuti maphilizi abatike zvakanaka, anenge ari muzvikotera anokone kugara nguwa yakareba kudarika anenge arimuzvipepa. Ngekudaro mazhinji ouya ari muzvikotera.

Kudai kuri kudhaya kwedu kune vandu vaishoshonwa vamweni vachibuda mapundu vapedza vodzodzwa mitombo yaitsiiwa kana kukwizhira pamuviri vemuzvibhehleya vakazoona njira yemapirizi inopedza kushoshona nemapundu.

Kune vamweni vanoita ganda rakangaranyazha, kunyanzwi kuite zvisasa zvinonga zvichienderana nekuti nguva imweni warye howe kana kuti haazwaanani nendaraunda yanogara .Muntu wakadaro kana akaenda kuchibhedhleya vanomupa mutombo wekuzora ateyi zvapera.

Zvakakosha kakurutu kuti ukazwe pane chinokuhlupa mukati mwendaramo. Unoenda kune avavo vanokona kukudetsera. Ngendaa yekuti zvinodetsera kuitira kuti usazodzungira, kana kuona inga ndiwe wega watanga kuhlupiwa ngedambudziko remuhlobowo.

Zvakakosha yaamho kuti mundaramo muntu unge une umweni muntu waunokone kubhuya naye zvinokushlupa. Asizve, zvinodakadzazve kuti uzoitazve wounokona kubhuyazve naye wakazvifunda zvekuyaye matambudziko eamweni, nekuuya nenjira dzimweni, dzinoita kuti mumwe abetsereke ndidzo.

Tichakura kudhaya kwaiya nenjira dzekuaraidza ndidzo ana, usanganisira zviro zvairira. Asi nguwa ino ngendaa yekuti zviro zvatutsire kuningirika kwaane ruthlunga runenge rweiningirwa vana veiwandidzuka ngezviro zvinobudepo paruthlungapo apapo.

Kune njira dzakawanda dzinoshandiswa kuti vantu vafunde nekuziya ngendayekurere vana nekuvakudza. lmweni yakhona inosanganisire kutohamba mumamizi vantu veibhuirwa nekuunganidzwa michonja yekuunganidze vantu veifundiswa ngendayo iyoyo.

Kudai ngekubarwa kunoite vana, kune vamweni vanobuda vakaremba vombongwarirwa muzvibhedhlera, kugume nguva yavanozozwi vapona. Koitazve vamweni vanouya nekubudikidza nedenda veibva nekumizi, vanodetserwazve muzvibhedhlera moumwomwo vozobuda vapora .

Mazuvaano zvitenda zvobate vana zvinosanganisira mateya, zvaa zvishomani ngendaa yekuti anamai vokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhlera. Tutsezve vekuzvibhedhlera vakhona vohamba munyari mumabuya munyari mumakanyi kufundise ngenjirayo iyoyo nekukosha kwakaite kubairisa vana, kunyazi kuvatirese mitombo.

Hurumende dzedu kakurutu mazuwano dzohloya nekuningirisa kuti vana veshe vanobarwa varikuona ere mishonga ngenguwa yakasisira, kudai ngeiyoyo mishonga inodonedzerwa vantu kana kuti vana pamakore mashanu.

Zviro zvinodakadza yambo kuti vantu vafundiswa ngendaa yekudziirira zvirwerwe muntaraunda dzakaparadzana kozowonekwa kuti vakafundisa vaya ,vakafundisa zviro zvakayayeyewa mundaraunda .Tutsee ,kutambudzika nemadenda zvinowoneka zveyidzakira.

Kudai ngekuwanda kwaita motokari muzvibhedhlera zvedu, tinoona kakurutu kuti vemuzvibhedhlera vanohambira vana kuzvikora, iyo kwevanoguma veizobaira naiti kunyazwi kudonhedzera mitombo inodaroko yeidiwa ngevana vezvikora.

Nguwa yetopona ineyi urema ,hwoashirika kubudikidza ngeutekwerede nezvinodetsera zvinoashidzwe vanhu nekupuwa vanhu muzvibhedhlera mwedu nedzidziso dzinopuwa vabereki vanongana vabara vana vane urema.

Ngekuti vana vanobarwa vanokona kuwanda mukati mwezuwa rimwe, nekuti mukati mwenguwa imwe. Nharaunda dzetinopona, anamai vanogara vakafundiswa ngenjira yekuende koonyorese mazina evana vavo. Neiyoyo nguwa yevanenge vaona mushonga, vanodikanwazve kuti vanyoresezve kuitira kuti vasaphindiseya mushonga uriwo uriwo.

Kudari ngekuti vana vanobuda mundani dzana mai vavo ngekuti nguva yavo inenge yakwana. Paripo vanobudawo vasati vakwana mazuva ekunge vachibuda, vanombongwarirwa muzvibhedhlera vari pandau inodziya ngatei vagumise nguva kunyazwi ngeuremu unoningirwa nevemuzvibhedhlera vakona.

Ngendaa yekuti ndaramo aizi kunakire vanthu veshe mumakanyimwo. Unoona nguwa imweni anamai vanoenda kumagawu. Vosiire mwana umweni mwana. Kubeni hweshe hunenge huchiri hundumure apana wati anase kukona kuningira umweni apapo.

Ngekuti ana mai nguwa yakawanda ndoovanoswere nevana pamizi. Kunyazwi kuningire kuti mwana unozwe zvakanaka here, nekuhloya kuone hutano hwemwana. Zvinonyanye kuwandire kunaana mai kakututu. Ndivozve vanotwara vana kuende kuzvibhedhlera. Ndivozve vanoziye mazuva ekubairise naiti.

Kubudikidza ngekuti anamai voone kufunda kwakakwana pevanoende kuchibhehlera ,kunyanya pavanoende konyorese mimba, kakashomani kuone vana vanenge veirwara ngezvitenda zvinokonzerwa ngekutama imweni mihlobo yechikafu mumuiri mwavo .

Kune dzimweni ntaraunda dzekuti mai vanosiire kamwana kamweni mwana mudoko ngendaa yekuti nguwa imweni, mai vaenda korikicha, nekotsvake magau ekuti vanavo vaone chekurya, kunyazi chekusimira pamwiri dzavo.

Zvibhedhlera zvedu zvinorapirwe vana vadoko zvinoiswawo zviro zvinoite kuti vana vadoko vaaraidzike ndizvo nekuti vasakharuka vaende koohloyiwa mwiri yavo.

Zviro zvakawanda zvinodetsere vana vechidoko ,munyari muzvibhedhlera zvinenge zvakanyorwa pashi .Kuitira kuti nevabereki vazokona kudetsera vana vakumbatso.

Kudai nekusiyana kwematenda kudai zvekwekusiyana kwemichini inoshandiswa ndiyo muzvibhedhlera kune imweni inoshandiswa kuvheneka mwiri dzevantu yokomba yega panodaro pane chifo kana kuti pangadaro paripo panorwadza kuitira kuti madhogodheya asaita zvekufungidzira.

Kudai ngekuti michini yawandisa muzvibhedhlera inodinga- ringa nemitezo yevantu kusanginisira madziso zvekuti ukavhakachireyo vanokuningira vohluza vokubhuire dambudziko nekuti ringadetsereka zve sei.

Nguva yetopona inoiyi vantu vanohamba nemotokari dzinotware vatenda, votoenda kuzvikora kuti vafundiswe ngendaa yekuti motikari dzovo hamba nadzo dzinenge dzine zviro zveshe zvakaperera, zvekuti mutenda abetsereke ndizvo panguva yawanenge vakamutwara.

Kuzvibhedhlera kwaanemichini yakawanda inohloye zviro zvakawanda. Kudayi ngekuti vane dambudziko remadziso vanokona kuendeyo, vohloyiwa kuti ingaa iri tsanga here iri mukati mwedziso. Kana kuti ngezvimweni matambudziko arimo, asi kubudikidza ngeidzi muchini vantu vakawanda vanodetsereka yaambo.

Zvakanaka yaamho kuti weishanda nevatenda hope yako inge yakangwizira, yakajeka nekushekerera kuitira kuti neweunorapawo azokaruki kunyari kutya kubhuira zvino muhlupa nezvinomunetsa mukati mendaramo yake .

Kupona kwotooita mazuwa anaa koita kuti zvirwere zvakawanda zvibate vantu, kunyazwi nemazera achakatsonga. Asi muzvibhedhlera mwedu mune michini inodetsera kuhloya, kunyazwi ukanyazwa ari madziso. vane michini yevanoshandisa, kuningira kuti ungade kudetsereka ngenjira iri kuti madziso asambonyonya.

Kwakanaka kakurutu kuti kana taona kuti vana vedu vanoda kutaticha kakurutu ngezve kuda kurapa vantu, tivaendese kuzvikora zvinoenderana nekusisirana nazvo zvona izvozvo zvekuti vazokona kurapa vantu.

Vana vadoko kakurutu vopona zvakanaka nguwa yetoopona inei, ngendaa yekuti vemuzvibhedhlera vohambira mumakanyi, kunyazwi muzvikora zviri mudhuzemwo. Vana veiende veidondedzerwa, kunyazi kurapwa.

Kupararika kwakaite besha mupengo ,kwakaite kuti vemuzvibhehleya nemadhokodheya vauye nenjira dzakawanda dzekuzame kuzviputira ndidzo nekudzivirira denda rineri .Njira dzakhona dzinosanganganisire kudumaidza miro nemuromo kuti denda risa angire kupararira.

Singwi singwi muzvibhedhlera neavo vanofundise muzvibhedhleravo ngeyekuti ana mai edu ave aneruzivo kubudikidza ngemaponero, kubudikidza nemabariro, kubudikidza nemagariro. Ngeiyi ndaa, kunoiswa ana mbuya utano vanozenge veidetsera mwona mundaraunda dzakaparadzana mwetoponera.

Kwakanaka kakurutu kuti mweizwe kuti mwiri yemwana, kana kuti mwana uri kupishe mwiri mworumba naye kuzvibhedhlera kuitira kuti madhokodheya aoneke eirumba -rumba echidetsera mwana uyu nguwa ichakanaka.

Ndinoona kakurutu kuti munharaunda dzedu dzetakakurira vanhu vakazoashira kunyazwi ngekusiyana kudai ngezvitendero zvetinoenda vanhu vakaashira kuti kuchibhedhlera kunorapwe vanhu, uye ukaendeyo unoenda wohloiwa wozobveyo waziya kuti panorwadza panopona ngei.

Zvirwere zvinohlupa antu muntaramo zvinosiyana , ngekuti pane svinosanganisira zvinobata antu mumvura kwoita zvimweni zvinohamba ngemumphepo , zvekuti zvinenge zvooda kudumhaidze miro kuti zvisapotera kudai ngebesha, hino muzvibhehlera vanokurudzira zvakanyanya kuti tishandise zvirozvo.

Kurapa kwemadhokodheya kwareruswa ngendaa yekuti kutaticha kuno kwaramba kweiende pachidando chepadera. Hino vanokona kutoningire zvimweni zviro parukundla rwevanonga vakabata, veitokurapa veishandise rukundla rwo urworwo.

Kudai ngekufunda kuneita vantu ana dhokoteya mazuva ano otendera kuti panenge pachibariswe mukadzi murume wacho anenge ari padhuze achionawo zvinenge zvichiitika okurudzira kuti ana mai vaone kudetsereka ngekuti varume avo anenge aripo eigwinyisawo.

Ukaenda kuchibhedhlera kune ndau kwaunotangira kuburikidza yekuti vanenge vachida kuziva chinokushupa hino vanenge vachida kuziva kuti muviri wako unodziya here kana kuti wakati tera -tera here kuti vazokwanisa kupa mushonga zwanana nezvauri kunzwa panguva yacho iyoyo.

Muzvibhedhlera mwetinoenda teienda korapwa nekuhloiwa, mune imweni mitombo yetinozonyorerwa kuti tiende kotsvaka kune idzodzo ndau dzevanoziya kunotengeswa mapilizi, kunyazwi neimweni mishonga inenge isizi kunge yaonekwa pazvibhedhlera kwatabva.

Mishonga yatinoshandisa mukati mwendaramo dzedu, inendau dzeinongwaririrwa. Mundau idzodzo vane zvavanoningira kuti paneinoda kuti igare panodziya. Pane inonga yeida kunzi igare panotontorera, saka zveshe izvi zvinoitwa mukati mendau idzodzo dzinongwaririrwa mishonga.

Kubudikidza ngekuti matenda arikuwanda mukati mwendaramo dzevandu. Zvakakodzerazve, zvakaonekwa zvakanaka kuti kunotengeswe mitombo zvioonekezve zveitutsirwa kuitira kuti avavo veshe vanenge vakunzwe ngemwiri vaoneke veitenga veizodzirapa.

Kune imweni mitombo yekuti aukoni kuishandisa nokuti aukonizve kuitenga ngekuti inotengwa wanyorerwa kuchibhedhlera ndiana dhokodheya. Hino ukanyada kuenda koitenga usizi kunyorerwa vanotengesa avakoni kuti vakutengesere.

Ndau dzinotengwe mitombo dzinoiswe rukumbati runojekera, kuitire kuti uwowo unenge auya eitsvake mutombo unokone kuona kana kukhomba waanonga atumwa, kudai ngekunyorerwa kwaanenge aitwa ndianaDhogodheya kuzvibhedhlera.

Vantu pavanoenda kuzvibhedhlera vaneimweni mitombo yavanonyorerwa inokona kudaro isiripopi pazvibhedhlera zvavaonekwa veidetserwa, asi ngendaya yekuti kune kwainotengeswa madhokotera anenge anyore pashi vanozodetsereka veindotenga kuzvitoro zvinotsvakwe ma pilisiwo neimweni mitombo inenge yakanyorerrwepo. .

Mumamizi mwetinogara umu, kakurutu mishonga yakawanda inoiswe padera pemakhabhadhi kana kuti ndau idzodzo dzekuti vana vadoko avahaniri. Ngekuti kakawanda kakhona mwana cheshe chaabata unongana eida kuisa mukanwa.

Mukati mwendaramo yedu tine amweni matambudziko kana kuti zviyayo zvinopeisira zvooite kuti ana mai vasakone kuamwisa vana vavo. Kubudikidza nekuti mai vanokone kufa mwana osara ega. Kana kuti mai vanokone kuzwi musape mwana mukaka. Asi pane mishonga inozopuwe kuti mwana aoneke eidetsereka ndiyo.

Ndaona mutombo iri apo iyo inorapa zvakawanda , imweni yakona inorapa gotsorwa, imweni yakona inorape chirungurira. Vahlwe zvavahlwa zviya vahlwe bochisi risingazi kudziya, vahlwe madima atondora zvinoitise chirungurira. Hino ukatore chitumbu icho woise pachipunu womwa zvinosereresa dunguriro rona iroro. Unyari uyo unenge ashupwa negosorwa

Tinoona kuti mitombo yakawanda inongwaririka ikaswe mumabhokisi, yochizoduhumurwa imwomwo. Kudai ngekuti vantu vanenge veyiuya veide kuishandisa. Izvi zvinoita kuti vanopa vasaneseka nekuhlupeka nekuti uripari.

Kudai ngekuti muzvibhedhlera mwedu munorapwe vantu, mune motokari dzinoshandiswa kutwara ndidzo varwere. Ngekuti kune amweni matenda ekuti anenge oode kuti mutenda arumbiswe kuzvibhedhlera zvakura, zvaane michini imweni yadarika ingadai iripachibhedhlera chaaricho ichocho.

Ndau dzinoonekwe mitombo, dzinotengeswe mitombo dzinonasirwa zvekuti mitombo yakhona irongedzwepo isazonese kuningira neku dingaringa kuti pauya unongana eida kutenga mitombo iyoyo.

Ndau dzinotengeserwe mitombo yekuti vantu vabetsereke vabve kuzvibhedhlera. Dzinonasirwa ngenjira yekuti muntu unode mutomboyo vauyakotenga unosise kuiona. Unotengesazve unosise kukasi kuiona kuti vabetserane nenguva ichipo.

Kudai ngekuti vakawanda vokona kunyora nekuerenga vantu vemuzvibhedhlera vane zvikwagwari zvovonamira zvinokone kubetsere vantu kuti ukaerenga kunyazi weitsvake kuti chibhedhlera chiri pari zviikwangwarizvo izvozvo zvinogone kukubetsera.

Kunokurudzirwa kakurutu muzvibhedhlera kuti munhu wega wega ngaawe nenguwa yaanogiya giya, kuri kuzama kuti mwiri urambe wakagwinya nekuti ujuwike kuitira kuti amweni matenda anotizawo ngenguwa iyoyo yaunenge weigijima.

Tichakura kwaiya nenjira yekushanda ndiyo yaizwi humwe. Yaiita kuti mushando ureruke ngekuti mberi kwendima kwaikone kuzoiswa doro kana kuiswe mahewu, kana kubika chinyari chikafu chemene vanthu vapedza vaone chekurya. Mazuwa ano ndaayo iyoyo yoitwazve ngendaa yekuti vane ruzivo vanounganidza vanthu mumakanyi, veivapa zvekuita kuti vadetsereke.

Kudai ngekuhamba kwavanoita mundaraunda dzedu dzatinogara nekupona tiri .Madhokodheya anoona zvakakodzera kuti vaone veyitifundisa ngenjira dzakanaka dzekupona ndidzo. Nemazuwa avanobeka kuti tikarakadze ndizvo izvozvo, zvokuti kudzingwarira kwakanakireyi?

Kune kuhla dzinorongwa mukati mezvibhedhlera kunyazwi nemukati mehurumende. Kuri kuzama kuti vauye veidetsera mundaraunda dzedu dzetinoponera kudai nenzira dzokwanisa kuti detsera kudai tipone zvakanaka.

Kunasirwa kwakaitwa rukungwa nezvivhiti vhiti ,zvoita kuti kufunda nekufundisana chiitei chiro chiri nyore ngekuti unde weshe anonge odingaringa parukunga raanenge akabata.

Vantu vemuzvibhedhlera nevashandi vemuzvibhedhlera ngenguva imweni vanotounganazve kunyazi kuzvitoro kana kuti gumagunere kana kuti kunotambwe bhora, veichihloya vantu iyoyo yoitazve njira yakanaka iyoyo ngekuti kune vantu ndokwavanenge variwo.

Kudai ngekuti ndaraunda dzedu dzatinogara munana mbuya utano, zvaanyore kunyazi madhokoteya nevanodetsera vahambe munyari muzvikora veidondedzera vana mitombo, kurwise zvirwere zvingadai zveienzanisa, zvinosanganisira mateya kuvana vadoko, kunyazi negwirikwiti.

Paripo michonja inodaidzirwe mumakanyi mwedu. Imweni yacho inodaidzirwa ngevekuzvibhedhlera vemene, imweni yakhona inodaidzwa ngeveumambo vatumwa ngevekuzvibhedhlera iri njira yekuunganidza vanhtu kuti vaoneke veizwa nekufunda ngenjira dzekupona ndidzo dzakanaka.

Kune amweni matenda anoda kuti madhokoteya auye adetserana kuyayeya weireketa kuti vaone kuona njira yakanaka yekukudetsera ndiyo. Kunyazwi veihloya kuda kuona kuti ngechiri chingadetsera kuti upandwe, vanouya kudaroko kuri kuzama kuti ndaramo yedu iende pakanaka.

Matinohamba mukati memakwitira ,tinoona mune zvikwangwari zvinobekwemo ngeevantu veku zvibhedhlera neavavo vanokona kudetsera vantu ,irinjira yekukarakadzira vantu ngenjira yekupona yakanaka.

Tinoona kakawanda kakurutu kuti vemuzvibhedhlera vane mukuwo wavanohamba mundaraunda veifundisa vandu ngenjira dzakanaka dzekupona ndidzo, nedzakanakazve dzekuti vandu vasabatwa nezvirwere nematenda.

Vemuzvibhedhlera pavanohamba, ngeumwe mukuwo vanohamba mundau dzakaparadzana dzinonasirwa ngehurumende, kusanganisirazve neavo vanorwira nyika vanenge varipo kugwinyisinazve nendaraunda.

Tinokarakadza kakurutu zviro zvetinofundiswa, ngekuti vanotifundisa vanobve kuzvibhedhlera vanenguva yavanotipa kuti tibvunze nekuti tidetserewo tiisewo pfungwa dzedu pezviri izvi zvinoangira kutivhura nqondo dzedu kuti tirambe tiri avavo vanokone kuramba veidetsereka ndizvona.

Kuunganidza vandu vangava vemundaraunda weizwe mafungiro avanoita ngedzimweni ndaa dzinenge dzeitika kunyazi dzinenge dzeishupa kunyari kuzvibhedhlera kunoita vabuditse pfungwa dzavo. Tutse zvochiita nyore kuva detsera ngenzira dzekuvadetsera nadzo dzinenge dzanyore kuuya nadzo kwavari.

Michonja inoitwa muntaraunda inoita kuti vantu vasariyarwa, zvidzidzo izvozvo zvavanorambwa vei fundiswa ngevantu vanenge vanga kuzvibhedhlera nendau dzakaparadzana dzine chekuita nemaponere entaraunda.

Ngenguva imweni kunyazwi nekupona kunoita vantu mumakanyi, varipo vanodetserwa kubara, munyari mumamizimwo ndiana mbuya utano kana kuti masungukati aanenguwa eiziya nekubarisa vantu mukanyimwi umwomwo.

Paashirwe mwana mudoko ndimbuya utano. Kana kuti mai avo vabariswa, kana kuti kudetsere kubariswa ndimbuya utano. Tinoona pakatobatwa kamwana kadoko ndimbuyavo.

Kune njira dzakawanda dzinobhuirwa vakagangisana nokuti mwamuna nomukadzi muzvibhedhlera dziri njira dzakanaka dzekuzvingwarira ndidzo kubva kuzvirwere zvepashi pano.

Vantu vakawanda mundaramo vakaenda kuzvibhedhlera vakarerukirwa ngekupuwe maphirizi kakurutu ngekuti naiti vanoitya, asi kune imwenizve mitombo inozwaro kuti inode naiti ndo kuti zvikasire kupora.

Muzvikora mwofundwe ngeana, mwane vanofundisa kunyazi kutunge hembe kana mpahla dzinodaro dzeida kusimirwa kunyazi kuchikorayo kana kumbatso. Izvi zvobetsere vana vevasikana kuti vakone kudziponera varivega

Kubudikidza ngekurwadza, nekusarwadza kwemishonga. Madhokodheya ane mishonga imweni yevanoziya, kuti iyi inoda kubaye mutsinga mwemene. Kwoita imweni yevanobaya paganda. Pochizoitazve imweni ye vanenge veibhuya kuti inode kubairwe munthu arya. Asi zveshe izvi, zvinotanga zvajekeserwa mutenda kuti aziye.

Kuuya kwakaita fundo kotitendera kuti kunyazwi hundumure huchakatsonga hunotanga kufundiswa zvinofundiswa ,ngenjira dzakanaka dzekudzingwarira ndidzo kunyazwi njira dzekuita ndidzona bonde.

Michonja inoitwa ngevantu vanoona ngezvekurwara nekupona kwevantu ,inodetsera kakurutu kuti vasharuka nevanoona ndizvo madhokodheya varodzane pfungwa dzavo. Nekuuya ngenjira dzakanaka dzekurapa ndidzona vantu nokuti vapone ngekukasira.

Kutaticha kunoitwe muzvikora nemundataunda kubudikidza ngeavo vanenge vabva muzvibhedhlera ,kana vaneruzivo nemaponero anosisa kuita vantu mumuganga, kunoita kuti nendaramo yendumure ichiche ngekuti dzinenge dzoningira kuti dai takone kupedza chikoro taitawo kudayi ngeavo vauya veiti bhuyira.

Kudai ngekuti njira dzekufunda ndidzo nekutaticha ndidzo dzakawandisa. Vamweni vanoti vapedza kuverenga vochidhibana kurodzane pfungwa nekubvunzana zvinenge zvaverengwa zviya, kuda kuzwa kuti muntu weshe azwisisa ere.

Mumizi mwetinogara, ana mai vanenge vadetserwa pakubara vana, vane nguwa yevanombopuwa yekudzorora. Kunyazwi kuzvibhedhlera vane nguwa yevanombopuwa yekudzorora vasati vabate mwana, kunyazwi kuhamba hamba.

Kudai ngokuti kuona kunosiyana zveiningirwa zve ngemizi yatinobva hurumende kuburikidza nemapato ainawo Inenjira dzekudetsera ndidzo vana kunyanya nyanya vasikana kune izvozvo zvavangade kushandisa mukati mendarama yavo kunyanya zvavanoshandisa pakuteera mazuva.

Zvinodakadza yaamho kuona ndombi mumuganga dzakagara dzeitamba tutsei dzeifundisana ngekunaka kwetsika nekugara kwepachindau.

Kudai ngekuti nyama dzedu kuti dzigare dzakatakazeka zvakanaka, dzinoda kumbunjukunjwa dzeijuwika kuti munu ugare wakagwinya. Hino ngeiyoyo njira dziripo simbi dzinoshandiswa kuti munu anjenjese mwiri kuti irambe yakagwinya.

Kakurutu ndaramo yemundu unomuka achikanjarika kana kuti kushanda inoita kuti mwiri wake ukure wakagwinya ngekuti mafuta anenge eitsva ngenguva iyoyo yaunenge uchishanda.

Kune vantu vekuti arwara unenge asikanasi kuziya kuti panopanda pemene ngepari. Asi kubudikidza ngemichini dziri muzvibhedhlera, vanokupoteresa mukati mwawo. Wapedza wotange kukuhloya wega muchini uya ,vona vochiningira paruxunga kuti simbi dziya dzati chiinyi? Tutse zvochidetsera kuti muntu ukone kurapika.

Zvikafu zvetinorya mundaramo kune zvinokurudzirwa kubudikidza ngekuti zvinoite kuti nyama dzedu dzirambe dzakagwinya, tutse dzinoitazve kuti mafuta asanyanya kuwanda mumuiri, teishandise michero yona iyoyo nemarepu anenge eibhuyiwa.

Mitombo inohloiwa muzvibhedhlera, imweni yakona inokurudzirwa kakurutu kuti ishandiswe kuneavavo vanorumba maningi kuti vawane simba vasaremba, asi imweni yakona inouraya mitezo yavantu .

Nguwa imweni vantu vanoguma panguwa yekuguke mirenje pevanenge veipona, asi muzvibhedhlera mwedu mune michini inodetsera kuti panguwa iyoyo yeunenge weirapwa utangezve kuishandisa weiedzesera kutsika kuti ukasire wahambazve ngetsoka dzako.

Kudai ngekuti muzvibhedhlera mwedu mwaane vantu vakawanda vanodetsera. Taanawo madhokodheya vanoningira ngezvekubarisa. Tine madhogodheya anoningira ngezvemakodo. Tinawozve madhogodheya anoningira ngezvitenda zvakasiyana-siyana. Ngeiyi njira, zvinoita kuti matenda adzakire nekuti arapike ngenjira yekukasira mundaramo mwedu.

Miganga imweni yatakakurira kwaiya nechiaranga chezuwa. Hino vasharuka vaizonyanye kuda kut timwe maningi mvura kunyazi maheu kuitire kuti mwiiri yedu irambe yakagwinya, nekuti tisapandwa ngemasoro.

Kudai ngekuti pane mitambo yakawanda inotambwa muzvikora kune ndauzvee dzavanopuwa dzekugwinyisa mwiri kuitira kuti vozotambe mitambo vanenge vakagwinya vasingazungunusike zvekurumba.

Mvura chiro chakakosha mukati mwendaramo yedu. Kakawanda tinoona vakawanda vanohamba nezvitumbu zvemvura, zvekuhamba veiditiridza kudai ngekuti kunyanya nguva ino yekupisha unoona vakawanda vanenge vane zvitumbu zvemvura.

Kwaane njira dzakawanda dzekudetsera ndidzo avavo vanongana vakaremara. Kunyazwi kubudikidza ngekuti vane mitezo inenge yagurwa kubudikidza ngekunge vapinda mumatambudziko, asi vanonasirirwazve mirenje yekudetsereka ndiyo.

Mitezo yedu yeshe inokone kubuda pamichini iriyo kuzvibhedhlera. Tutse kuti pane pane dambudziko, muchini unobudisazve. Ana dhokodheya vochizodetsera ngenjira dzekuzame kunasirisa nekuti muntu apone asina chiyayo.

Utekwerede hunoshandiswa muzvibhedhlera mwedu hwangwara ngekuti hobudise zviro zvakawanda nguwa imwe zvinodetsera madhokodheya kuti vaone kuti chinohlupa pamuntu chiinyi.

Muchini iri kushandiswe muzvibhedhlera inotendera kakurutu kuti madhogodheya aningire, kunyazwi mahambire anoite mwoyo wemunhtu nekutamba kwawo. Kunyazwizve veyida kuhloya zvimweni zveshe zviri mukati memwoyo yevanhtu ,veyichizviona paruxunga hwavanenge veyiningira.

Kudai ngekuwanda kwoite zvitsinzwa nekuti matenda anohlupe vandhu mukupona, madhokodheya oshandise ruxunga kuningirazve kuti denda rewabhuyaro rinokasire kurapika ngei. Zvinoitazve kuti ukasire kuona rudetsero wanyaende kuchibhedhlera.

Tine mitombo yatakakura teipipidza, kutorya kana kuryise sadza asi takazotozviona kuti yaitorapa mukati memwiri yedu. Asi taiitora kuita miriwo mukati mendaramo tichakura.

Kune imweni mitombo yetinoshandisa, kakurutu yechindau inotandira mushango, kozoite imweni yekuti tinoite yekutse nzinde dzakona kuti tione kukona kuushandisa.

Mitombo imweni yetinopuwa kana kuti yetinokuma mukanyi, yeibwabwadisa aidi kuwanzwe mafuta kunyazwi imweni yakhona aitodi kuiswe mafuta. Saka tinoone vasharuka vakawanda vanonyanya kuipipidza isina mafuta.

Mitombo yakawanda yemukanyi yetinoshandisa tinonyanye kutse nzinde dzayo. Ndoodzetinopipidze mumvura teimwa, kana kuti tinokone kushandisa ari mashakani akhona. Zveichisiyana ngekuti mutombo wakhona ngeuri.

Tine dzimweni ndau mundaraunda dzedu dzekuti dzine mifuya inoerera gore reshe. Hino vanhu vanogare mundaraunda yakadaroyo kubudiridza ngekunaya kunozoita mvura ngekuwandisa kwainoita vanozogadzira mitariko yekuti vanhu vanozotsika peiri veiyambuka kuenda seri.

Tichakura vasharuka vaititi, usikazii nokuti weiite ekufungidzira usakaye mitombo mushango, ngendaa yekuti mashakani akhona akatodzana-todzana. Kune amweni aiuraya, kune amweni aiponesa ndaramo dzeantu. Hino zvaida vanonasa kuzviziya kuti vashandise mitombo yona iyi.

Muzvikora medu nemumamizi medu matogara tinoona kuti vakawanda voziva kunaka kwemitombo yedu yatakakura nayo. Hino vanoonekwa veisima kunyazi mumbatsomo kana kuti pachiwanze chepamuzi kuti uzobetsera vantu vanenge vopandwa ngemwiri.

Mumakwasha mwataikura teihamba mwaiya nemitombo yakatikuti yakasiyana tutsezve yaisiyanahe nguva yekuoneka asi asharuka vaiiziya kuti uyu mutombo unoshanda chakati uyu unoshandazve chakati.

Kune ndau dzinonyuke mvura kakurutu dzinowanze kunge dzakanyukire mvura. Dzine mitombo inomerepowo pamvurayo iyoyo dzekuti vanorapa nevanozive mutombo ndokwavanoenda veitorera iyoyo kune mvura yakawanda nekuti kunogare kwakatota.

Kudai ngekunaya kurikuita mvura, kunemabonere anooneka eindohluma ega asizi kunge akasimwa, kubudikidza ngekuti makore akapera akhona panenge pakamborimwazve mabonere.

Ndinokarakadza tichakura tichiri kanyi ngenjirayo, taitumwe kootsvaka zvidiza. Zvidiza zvekuisa mukichi, kichi dzemwenje dzetai aka mukanyi. Tutsezve nemaruwa etaizodhibana nawo tahamba mugwasha mwo umwomwo amweni akhona aitorapa, etaizokuma toenda nawo kumhatso.

Imweni mimbiti inoshandiswe kugadzirise mapilizi, ndiyozve iriyo-iriyozve inoshandisvazve ngevasharuka vedu kuomesa veikuya veizotipa kuti paite zviyayo zvinenge zveitihlupa tiri kumamizi.

Kune mitombo yakawanda inoonekwe muzvibhedhlera inonasirwa ngezviro zvatinoziya zvetinokura nazvo munharaunda dzatinogara zvinosanganisira gava kava retinodaroko teiona mumamizi medu .

Akawanda magomboti anoshandiswe kurapa ndiwo mumamizi umu anoiswe muzvitumbu zvakasiyana siyana. Unorapa wakhona unenge eiziya kuti iri dumbu iri rine chakati, iri dumbu iri rine chakati.

Kubudikidza ngekuti imweni mitombo vantu voiziya, vanoitora voibeke muzvikotera zvavanozotora voisa padhuze nemizi, yabata vochizopakidzira, kana kuchibeke pakanaka pekuti uchizogara weikura uri.

Vantu pavanoenda kundo kume mitombo mushango, kakurutu vamweni vanotora mashakani ega ngekuti ndoavanenge veida kurapa ndiwo, vamweniwo ndovanoshandisa nzinde, vanotse nzinde dzakhona, vozondodzikuya vozodziise mumvura, vonyike mumvura kwenguva yakati kuti muntu asati azomwa.

Kudai ngeimweni mitombo yatakakura teimwa kana kuti inomwiwa mukati mendaramo, pane imweni isingadi kurungwa chukera inomwiwa yakadaro nekuvava kwayoko ikoko ndokurapa kwayo .

Kudai ngekuti madhokodheya ayiziya kuti mitombo imweni yetinoshandise yechiantu inokonazve kutorwa yoiswazve kunyazwi mumaphirizi atinozopihwa kuzvibhedhlera yoo.

Taane mitombo yakawanda inodetsera pakunasirise ganda redu , kunyazwi kudziirire ganda redu kune makonye nekuti urwere ungade kuuye kunyara neamwenizve etinoshamba ndiwo nyara kana kudzora kuti nyara dzioneke dzeiuraya taizezi ingada kutiurira.

Mitombo yakawanda yechivantu inode kuti inge iri panezuwa kana kurimwa panezuwa, ngekuti yakawanda yakhona inomera yega. Saka vantu vanochizopinda mushango vochiotsvaka kuti iripari, vokuma iyoyo vochizotora vodetsera vanonga vapandwa ngemwiri.

Imweni mitombo yeinasirwa inosanganisirwa neimweni. Izvi zvinoitika ngenjira yekutwa, angaa mashakani; dzingaa nzinde dzemumbiti dzakasiyana siyana, kana kuti vanokuya. Zvadarozvo, warwara weshe vochizomupa ooneka eidetsereka eipona.

Teikura zviya taiona mikoko yenyuchi mungaa muri mugwasha mungaa mumbiti inenge ine maduri asi takazoona kuti uchi wakakosha mukati mendaramo yedu, ngekuti mungari muzvikafumo takutenderwa kumbaya panyari pachimukugu, pachingwa chiya chekubika kukanyi, chinyari chekuchitoro.

Kune imweni mitombo inoshande kurapa zvakawanda mukati mendaramo yedu .Yatakakura teyishandisa yatinoshandisa zvekunazvi na nyamushi kuzame kuti zvirwere zvisanyanye kuti vhiringa mukati mendaramo.

TICHAKURA TAIDETSEREKA KAKURUTU NGEVASHARUKA VAITIKOMBISE MBTI INORAPA MATENDA AKASIYANASIYANA, NEKUTI KUDZIKUMA MBITI NEKUKUYA TEIMWA ZVAIZOITA KUTI TIKURE TAKAGWINYA TEIDETSEREKAZVE MUNDARAMO MWEDU MUNHARAUNDA DZATAKAKURIRA.

KUBUDIKIDZA NGEKUTI VANTU VOERENGA MAA MAPEPA ANONYORWA NGEVANTU VANOZIYE ZVEMIMBITI. ZVANYORE KUNYAZI VANTU VASIME MIMBITI NEMISHONGA PABANZE PECHIVANZE CHAVO KANA KUTI PAMIZI YAVANOGARA.

Kudai ngekuti hlekemezi dzatogara nadzo muntaraunda mwedu dzinokona kunyora, hino mukuwo unowu vakunyore zviro zvinozotidetsera kuti tabatana neimweni mitombo tizive kuti unoshandiswei uye weirapeizve.

Dambudziko rinonyanya kubata mumakanyi medu nderekuti vantu vanoziva mitombo yemishango kakurutu, vamweni vakhona avadi kubhuira vamweni. Chavanonga veida kuti warwadziwa kana kuti warwara unoenda pavari vona vokurapa vari vemene.

Teikura ndaraunda yega yega yanga ine vantu vataiti vasharuka, vaiziva kusanganisa mbiti kuri kuda kuzama vandu kuti vapone asi kakurutu mbiti iyi yaidetsera mundaramo dzevandu veitopona mukati mezvirwere zvavaisangana nazvo .

Imweni yemitombo inomera mushango inoda kuona ngekuti aizi kunyanya kusiyana, yakatodzana nemaruwa amweni asingaryiwi asi anoonekwa akatodzanisa mashakani akhona neemitombo yatinofana kunge teimwa.

Takakura teidhuvha mumufuya kunyazwi kuchera mvura pamhene zvekuti taizoti tachera mvura yakhona taizoguma tochibwabwadisa kuuraya makonye nemwataidhuvha muya waikona kuzobvamo watorana nehumakonye zvaikonzera zvimweni, umweni utenda mundaramo.

Mitombo yakawanda kakurutu inomera yega yetinoshandisirwa mamumamizi mwedu umwo. Imweni inohluma ngekunaya kwemvura imweni inondooneka gore reshe, asi imweni inoshandiswe mashakani akhona, imweni inoshandisirwe nzinde asi yeshe yeirape vantu .

Pamimbiti yetakakura teiziya, kune imweni yakazouyazve kubudikidza ngevayungu. Inotidetserazve kurapa mundaramo mwedu tikaishandisa kana kuimwa, kunyazi kukwizira pandau dzinenge dzeirwadza.

Imweni mimbiti yatakakura yeirapa yetinoziya inorapa, inode vantu vanonasa kuyiziva, kuishandisa nekuinasira ngekuti ikashandiswa zvisizvo inokone kutokuwadza mwiiri yedu, pane kuti ioneke yeirapa.

Miriwo yakawanda inorapa, kunyazwi nekunaka kwayo yatakakure teirya. Vaitsune moyo yakona vobwabwadisa kwakuise munyu. Zveisanganisire guku tiri kanyi kuya iyo.

Pamitombo yechiantu inoshandiswa kurapa kune imweni mimbiti ine mashakani katenderera, kwoita imweni ine mashakani akarebenuka. Ngekudarokwo zvoda vanonase kuziya mimbiti iyi ngekuti yakatodzana todzana unothuka watora usiwopi weiti ndiwo unorapa.

Mitombo yakawanda yaitsiwa mumakwasha yaitorwa yoanikwa yochizotwiwa, kwaakukuya kuti ichizoiswe mumvura kunyazwi muzvikafu kuti warwara weshe aone kudetsereka ndizvo.

Tine mimbiti yetinoziya inorapa kakurutu vantu, kunyazwi zvipuka. Mimbiti iyi inosanganisira gavakava, zvekuti ukaribeka mumvura womwe mvura yakhona rinorapa. Kunyari kurichwanya-chwanya wope huku kuti dzimwe dzinorapike besha nechibhubhubhu.

Mitombo yetinoshandisa kunyazwi kumwa, inoda kuti itsakwe ngevantu vanonasa kuiziya nekuziyaze chipimo. Ngekuti kunyanya yechiantu yatoshandisa, inenge isina chipimo chakanyorwa. Saka zvinoda kuti unodziziya achikulandela woziye kuti unofanira kumwa mamwire akadini.

Kudai ngenguwa yekunaya, tinoona kakurutu kuti ntaraunda dzakawanda, dzinenge shango rakasvipira, ngendaa yekuti mvurayo ine zvakawanda zvinodiwa ngezvirimwa, kunyazwi neshango.

Tine imweni mishonga inosiyana pekuoneka kubudikidza ngemanaire anoite mvura ngentaraunda. Kune dzinobuda kunonaya mvura yakawanda dzinokona kutamika kunopisha. Kwoitawo dzinobudazve kunopusha dzinotamikazve kune mvura yakawanda asi dzeshe dzeirape marapire akatodzana.

Nguwa ino yekunaya inoita kuti mbiti ihlume kakurutu mugwasha ende ndiyozve nguwa inonyanye kutsiwe mitombo inochizoomeswa ngeasharuka vachizorapa ndiyo matenda akasiyana siyana.

Pamitombo yekuchiantu yatinoziva inoshandiswe kurapa ndiyo, kune imweni inoshandisirwe nzinde, imwekona inotorwa mashakana kona ndiwo anokuyiwa kana kubwabwadisa kuti antu amwe kana kudzodze pazvironda kudakara peshe panorwadza. Kunyazi imweni inohlumira kanya nemaruva.

Vantu vakawanda vakatenderedza mizi yavo ngemishonga kana kuti mimbiti inodetsera kurapa, kuitira kuti zvive nyore nenguwa iyo nyama padzinotanga kuzhazha, muntu unondorumba okuma otodzidetsera aripo pamuzipo apapo .

Pane imweni mitombo inosimwe mudhuze nemuberere, kuitira kuti nguwa yeinenge yotsvakwa, munhu unondotora otora obwabwadisa, otora ochukutidza kuti weida kuchukutidza. Asi dzinenge dziri mudhuze nemuberere.

Kune imweni mishonga inorapa ine gwema rakagwinya kakurutu. Asi kubudikidza ngeurwere, muntu unosisire kuti atoushandisa negwemaro iroro kuti aone kupona. Imweni yakhona ndoo inozohluma yeibudisa maruwa.

Tine mimbiti yatakakura teishandisa kunyazi kushandisire zvifuyo zvedu zvaisanganisire gavakava kuri tswanya tswanya, tomwa mvura yakona. Zvona zvona izvi zvairapa besha, zvorapazve vaya vanenge vane muzwayaya kana kuisa pazvironda zvinenge zvichinyeketa chaifota.

Kunyazwi vanogara mumakomo nemuma pandanda, hurumende inoita kuti vanobve kuzvi bhedhlera vanorapa vaende kundau dzakaita kunge idzodzo dzekuti vana mai vanouya nevana vavo veirapisire padhuze nemizi dzevanogara.

Mumakanyi mwatakakurira taiva nehlekemezi dzaiziya ngemitombo yechiantu, yaitsiwa mushago yaikone kudetsere ndaramo dzedu. Yavaipazve vantu kubudikidza ngekusiyana siyana kwematenda.

Mitombo mizhinji yemushango yaishandiswa ngevasharuka kana kuti inokumiwa nevasharuka vano tsune mwoyo yakhona isati yakomba ndoyavano omesa vokuya vozopa vantu vanenge vapandwa ngemwiri kuti vazoone vebetsereka.

KUDAI NGENZIRA DZATAKAFUNDA KWAANE MITOMBO YAKAWANDA INOKONE KUSIMIKA PANYARI PAMUZI KUTOTORA KWAAKUBEKE PAMUZI ,YOHLUMA TOTONGWARIRA TOZOTOBATSIRIKA NDIYO TIRIPAMUZIPO.

Kune mitombo yakawanda inomera munharaunda mwetinogara yekuti usizi kuibhirwa zveinoshanda nezveinorapa, unokona kuona unga maruwa kana mimbiti isina zvainodetsera mundaramo.

Mishonga dzaisanganiswa ngevasharukwa dzaisanganisira dzonaidzodzo dzaimera dzega pozoitawo dzavaisima vega vemene pamizi kuti ibetsere murarapa vantu mukupona.

Kudai kwenguva nekusiyana kwayo, imweni mitombo inoshandiswa mumamizi medu kunyazi mundaraunda matinogara, inohluma nekuti kumera nguva inonaya mvura maningi. Imweniwo ndoinobuda nguva yakusinganayi, saka vanoshandise mitombo vanoziva nguva yekuitsvaka mitombo yacho.

Mumbuti yakawanda inohluma mugwasha inezvainorapa kana kushanda mukati mendaramo dzedu. Kunyazi nemaruwa akona anobarwa ndiyo mimbuti ino ane zvaanokona kushandiswa, nemashakani akona pamwepo.

Mitombo inoshandiswa ngevantu kurapana ndiyo mumakanyi inoda kuningirwa ngekuti imweni yakona ikaryiwa kana kumedza zvisizvo inouraya kana kutokone kukuvadza vana kakurutu.

Magomboti nekuti mitombo yechindau inotsiwa kunyazwi kutorwe mashakani akona kuti anhu adetsereke, inonyanya kuhlumire nguva yekunaya kwemvura maningi.